Omukazi abyami aha mudaara gwe ogu arikugurizaho eby'okurya by'ebitakuri enyuma ye hariyo akasituru nigashi akatebe hariho n'ebiyooni nigashi ebiteekyere.

Omushaija ajwire obusiripa omu bigyere, ayemereire aha kazinga akwiste enkoni omu ngaro ze.

Empi ningashi Uganda kobu nyingi ziri omwihamba ryine obunyaasi bwingi

omushaija akwitse laputopu omu ngaaro ze kandi aine akamwenyo aha maisho ajwire n'ebirahure